Tuqu xaadooshshe. Tuqu xaadooshshi mayaate yiniha ikkiro babbaxxinno basenni daye xaadooshshe assannoha tuqu xaadooshsheeti yinanni. babbaxxitinno basenni daye xaadannowaati.

Hayyonna bude, hayyo bude yaa mayyaate yiniro, hayyote mayyate yiniro qarrisino coy aana horonsi'nanni hayyoti, budeho yaa mayyate yiniha ikkiro mitte gobba budisenninna balchomisenni galtanno.

Tuqu xaadooshshe. Tuqu xaadooshshe yaa nno yiniha ikkiro kawa ka'a ha'nanni xaandanni garaati. Babbaxxitino basenni dayino manni xaade hasaawanno garaati.

Daganna maate daganna maate yine bandannirichi lamunku badooshshi giddo daga yinayiihu kalqe gobba gosa xawisanno maate yinayhu mittu mini giddoonni heeranno manna calla kulanno

Giwirinna, giwirinna yaa mayyaate? yiniha ikkiha ikkiro giwirinnu mannahobaanno aanno owaante woyi rosono rose gudihu gedensaanni wirro daye mannaho owaante aanno. giwirinnu yaa latishshaho.

Anfe egenninoonnikkiricho haaroo'me daayyeenna afate. faashinete yaa ikke egenninokirichonna la'noonnikkiricho faashinete yinanni.

Rosoho yaa manchu beettira qara heeshshooti hattono rosiha ikkiro manchu mitto daraja mannu iilliwa iilla chaalanno. rosewookki manchi kayiinni mannu marinnowa mara didandaanno.

Giwirinna yaa giwirinnu yaa mitte gobbara owaante aannoha ikkanna giwirinnu widoonni afi'nanni hayyo lowota ikkitanna, giwirinna yaa konninni bandanni.

Sicconna badooshshe sicconna badooshshe yinannirichi giddo maati yiniha ikkiro mitte gosa woy mitte gobba horoonsidhanno huurooti

Seesa seesaho yaa mayyaate yiniha ikkiha ikkiro mitturichi bushe seesiisa injeessa biifisa seesiisa busharicho la'ne seesiisa dancha assa

Hara, daa'atonna darama yaa mayyate yiniha ikkiro haarate yaa mitte haarate daa'ato hatto gangalatate daramano hee'noonni olliinni woy quchuminni fule wolewa higate

Mini uduune ,mini uduuni mayate yinniha ikkiro wombare, agidame, biffe, mini giddooni horonsi'nanniri moqoqoru, siine ,biffe rakkawote woleno kuri lawano.

Egenshiishshashaho yaa mayyate yiniha ikkiro anfoonkiricho anfanni gede assate babbaxitinno base manni lae kae mitto egenshiishsha egeshsiishshiha ikkiro lae gamba yaanni assate

Kalaqonna qoxeessa kalaqonna qoxeessa yinannirichi kalaqo yaa hundanni kaliiqi iimanna uulla kkalaqi barra kalaqinore kalaqoho yinanni qoxeessaho yinanni woyiiteno

Hayyonna bude hayyonna bude yaa mayyaate yini ikkiha ikkiro mitte gosa woyi mitte kalqe horoonsidhe hayyotenni giwaminno manna tira budeno agadhite budinsanninna balchoominsanni heerate yaate.

Elekitiroonikise yaa mayyaate yiniha ikkiro manchi beettira qara horo uyiitanni noo garaati iseweelo mittonkare manchi beetti heera didaanno qoleno caabbicho babbaxxino coye

Looso, looso yaa mayate yinuummoha ikkiro manchi beettira loosoho yaa heeshshosira umoho manchi beetti looso loosikkinni heere afeemmo yaa dinosi ,loosu yaa manchi beettira heeshshote.

Baadi xagga, baadi xagga yaa mayyaate yiniha ikkiro manchi beetti mitturichinni amadamiha ikkiro lawishshaho, godowa ga"misiha ikkiro sunkurta maxibashsha woleno kuri"unlawannore araddo"o

Boohaarranni mereersha yaa mayyaate yiniha ikkiro boohaarranni garino babbaxxino danino mittu manchi baxxeyo garii huluullamaaha ikkiro wolu manni ledo hedosi gamba assiriro boohaaranno yinanni

sagale, sagale yaa mayyaate yiniha ikkiro sagale yaa manchi beettira kalqe baalate ikkiteenna sagaliweelo manchi beetti heera didandaanno, sagale saadateno ikko mannahono sagale danchate horote